Daa ŋo viɛla bi kohari naanzuhi mini alibarisa nima ni boraadɛ nima ka di pa teebuya zuɣu ka paɣa so buɣi bia ka yɛ liiga piɛlli ka so chinchin vakaɣali ka so bɛ o nyaanga ka gba kpabi bia

Ʒiɛɣu gamo n niŋ di ʒɛmi fui yiya ka kabisiri dari ka sagbana sabigi kamani saa ni yi ti ku la tihi biɛni ka buɣum mii kanka n doya zaɣ sabinli n nyɛli

Palli biɛni ka matuuka chɛndigu ka di nyɛ zaɣ piɛlli ka di biɛni ka chɛchɛ buɣum biɛni ka so yɛ liiga vakaɣali n ʒi dizuɣu ka do so chɛna ka pili zipili piɛlli ka gbubi nuchɛ baŋ o nuuni ka jiranbiisa biɛni ka katawii biɛni